Umuhor' ushigikijwe n'ivyuma, hejuru hari amabati, imbere yaho har'igihome kigufi gicafuye kandi gishaje, hakurya har'inyubak' ifise igihome gisikuje n'ibara ryera, hakaba n'uruzitiro rw'ivyuma.

Ubwiherero rusangi bufita ahaja abagabo n'ahaja abagore, nico gituma ku ruhome baca bashirako ibicapo canke utumenyetso twereka umwe iy'atumbera kugira ngo ntibahurire hamwe.

Abana b'abakobwa bari mumbuga irimwo ivyatsi bariko barakina imikino itandukanye, babiri muribo bariko barabarorera kuko ivyo bariko barakina babikunze gusumba ibindi.

Kugihome hashushanijeko umukenyezi musi yibirenge vyiwe hari ikimenyetso no hejuru vyerekana ko iyumukenyezi akeneye ubwiherero ategerezwa kwinjirana iyo nzira kugirango imushikane iyagiye

Ubwiherero bwo hasi bufise ibihome bisa n'umuhondo, ariko bicafuye cane umuryango usa n'ubururu amaja hasi warononekaye biboneka ko hatigera hakorerwa isuku.

Iyo isomero ryakira ,abana bakiri bato nkabimemenyereza canke abari mumashure y’intango, riraheza rigategekanya ibikoresho vyo gukinirako vyabigenewe, kugirango abo bana mumwanya wavyo baheze baryoherwe.

Iyo abantu bagiye hamwe bagafashanya gukora isuku mukibanza kanaka baraheza bakanyarutsa bigatuma basubira mubikorwa vyamisi yose atanumwe acerewe kandi atanumwe arushe kuko baba bakoreye hamwe.

Kugirango umuntu yemererwe kwinjira mu murwi wo gukina umupira w' amaboko canke w' amaguru, canke izindi nkino, barabanza bakaraba yuko abizi neza, ikindi bakaraba ukwo amagara yifashe, kugirango hageze gukina ntazohave amererwa nabi.

Abakinyi biteguriye urukino, kuko bambaye umwambaro ubaranga, kandi batonze ku murongo, bumviriza umumenyereza wabo, kugirango bamenye bamenye ukwo baza kwitwara, baze gutahukana intsinzi .

Inyubako ibonekesha igice cayo gitoya, ifise amadirisha atatu, hejuru hariko amabati afise ibara ry'urwatsi rutoto, imbere yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Inyubako zibiri zibangabanganywe hagati yazo hubatse ikibuga c'umupira w'amaboko; hirya har'inzu ntonya; Impande har'igiti kinini; imbavu n'imbavu z'ikibuga har'ivyatsi.

Ikibanza , kirimwo ibikoresho bakoresha mugusukura munzu, hirya hari amabombo bakuramwo amazi kugirango bashobore gukora ico gikorwa neza. Ariko aho hantu ntasuku hafise nahonyene.

Ubwiherero bufise inzugi zine. Zitatu zirugaye, rumwe ruruguruye. Hagati ya rumwe n'urundi ,haca igihome gisikujwe ibara ry'ubururu . Imbere yarwo hasa nabi , biboneka ko rudakorerwa isuku.

Umupira wamaguru ni vyiza cane kuwukina abawukina usanga banonotse umubiri wabo uturirigwa ningwara izarizo zose bagaheza bakamara igihe kinini batagwaragurika.

Abantu bose barakwiye kwijukira kubinonora imiti, kuko bifise akamaro ka nini ku magara yacu iyo umuntu abikora kenshi biraheza bikamufasha kugira ubuzima bwiza, kandi akabaho agononokewe.

Abarorerezi bagizwe nabana hamwe nabakuze bahagaze impande yuruzitiro rwivyuma rusa nurwatsi rutoto hirya hari ibiti vyinshi bigizi ishamba hino hari ikibuga bariko barakinira ko.

Ubwiherero busa nabi cane ku bihome nta ukimenya irangi ryari rikoreshejwe mu kuhasikura hejuru amabati aracakomeye, kandi n'idari riracameze neza, ariko ryarahebwe.

Akumba gafise impome zitatu, kimwe kirera hejuru, hasi hubakishijwe amakaro, hariko n'iravabo. Ibindi bibiri birabangabanganwe, bifise ibara risa n'umuhondo, ariko aha hantu haracafuye.

Abantu bari ku kibuga c' umupira w' amaguru bamwe bariko barakina abandi ni abarorerezi bambaye impuzu z' amabara atandukanye ubururu, izera iz' ugwatsi rutoto, izitukura n' izirabura.

Inzu yubwogero ifise ibara ryumuhondo kuruhome ikagira utudirisha dutanu dutoduto kuruhome hamwe narimw rinini hejuru yubakishije amategura yirabura.

Umupira w'amaguru uraryoha cane iy'ufise abarorerezi beshi. Barasatira bigakunda abakinyi bakagira inguvu hanyuma bakabona kwinjiza ibitsindo.

Akazu kasugumwe gafise ivyumba bitatu kimwe kirugaye bibiri biruguruye kubakishijwe amatafari ahiye hejuru kwidari n'ibiti binyuragirikanye hamwe n'amabati .

Icumba kirimwe amaruringe menshi impome zigizwe n'amabara y'umuhondo na yera inzugi ayugwatsi rutoto n'ayatukura isa neza cane iyo umuntu ayiravye yumva afise akanyamu neza.

Gukinira mu vyatsi umupira w'amaguru ntivyoroshe, ariko iyo badafise ikibuga cawugenewe ntakundi baba bari bubigenze ,baraheza bakikora aho babonye ,kandi urukino ruraryoha nkuko baba bavyipfuza.

Anakinyi iyo bashaka gukina baritegura bakambara umwambaro ubaranga bagaheza bagatonda ku murongo abategetsi bakaza bakarutsa umwe umwe kugirango babahe uruhusha rwo gutangura.

Umupira w'amaboko ukinwa akenshi n'abantu barebare abagufi iyo awukina bisaba yuko aba ashobora gusimba cane ateraja hejuru kugira ngo ashobore kwinjiza muri pano.

Ubwiherero bwabagabo iyo bakeneye kuja kumwanda mukuru buri kugihome cera gifise amabara yirabura utandukanijwe nikindi gisa nukonyene mumbavu hari ibihome bisa numuhondo

Igihome kigizwe n'inkingi zine z'amabara yera n'ay'ubururu, hagati y'inkingi n'iyindi hacafyemwo abana, abahungu batatu n'umukobwa umwe, hejuru hariyo utudirisha tubiri dutoduto.

Inzu igizwe n'ibihome biboneka gatonya inzugi igice kinini gifise utuzitiro dushinze utundi dukitse hejuru yazo utudirisha duto duto hamwe n'umurongo ukitse uca mu mpome.

Inyubakwa ku gihome cayo hagizwe n'amatafari hejuru ku mpera hari umurongo no hasi uwundi ikaba yose isikujwe n'ibararyera ifise idari riboneka rigizwe n'ivyuma.

Nivyiza kw'abana bamenya gukina umupira w'amaguru, bakiri bato muribo baraheza hakavamwo abazoza guserukira igihugu mumakungu, gutyo kikaba kiraronse izina kandi kikubahwa kuko gifise abakinyi bakomakomeye.

Abanyeshure benshi bariko barinonora imitsi, aho bariko bayikorera hari ivyatsi, hirya hari ibiti kandi biboneka ko bahimbawe cane, kuko nta munyeshure n'umwe atabikunda.

N’ubwiherero abagabo bakoresha iyo bashaka umwanda muto gusa kuko ntibikenewe y'uko babanza kuja ahugaye mugabo hasa nabi kandi haboneka yuko batakihakoresha.

Abakinyi b'umupira w'amaboko bamwe bambaye impuzu z'urwatsi rutoto, abandi izera n'izirabura mu barorerezi benshi bambaye iz'ubururu abandi zera, hirya yabo hari inzu igizwe n'igihome c'amatafari ahiye kiriko imirongo yera, imwe iduga n'uwundi ukitse.

abakinyi b'umupira w'amaboko bari mu kibuga bariko barakina bamwe umwambaro wabo urimwo ibaragera ryera abandi ibisanurwatsi rutoto abarorerezi barihirya abenshi muri bo bambaye ibisan'ubururu

Iyo ubwiherero bwuzuye canke bwononekaye abahora babukoresha barabwirizwa kurondera ubundi mu maguru masha, kugira ngo bikingire indwara zikomoka kw'isuku rike kuko iyo batabikoze ziraheza zikabafata.

Akabine gakozwe mu buhinga bwa none ibihome bigakikije hariko amabara yera nayirabura, kandi hasi ntihasa neza biboneka ko katitaweho bikwiye muvyerekeye isuku.

Inzu y'ubwiherero yubakishijwe amatafari ahiye hejuru hari utudirisha duto duto dufise ibara ryera hakaba n'irindi rigizwe n'uruzitiro rw'ivyuma.

Ako gapapuro kari ngaho kera, gakoreshwa cane cane iy'umuntu agiye mu bwiherero arakitwaza akakifashisha, ahejeje akitwararika gukaraba intoke ziwe n'amazi meza n'isabune.

Ikibuga c'umupira w'amaboko harimwo abakenyi bambaye impuzu zitandukanye z'ubwoko bubiri hirya hicayeyo abarorerezi batari bake bariko baraba uko bakina.

Kino kibanza naho kibitsemwo ibikoresho vy'isuku, kiracafuye cane. Basa n'abacibagiye kubera ahantu hose harafutanye, nta hantu na hamwe hagisa neza, kiretse ku ruhande rwo hino, ku gihome niho hacerekana ko hari hasikujwe ibara risa n'umuhondo.

Inzu y'ubwiherero ibonekesha impome zibiri zompi zisikujwe amabara abiri hejuru iry'umuhondo hasi iry'ubururu ifise inzugi zibiri hamwe n'utudirisha dutoduto turi hejuru.

Umuhora muremure cane, hagati muriwo harimw'ingaz'abantu bifashisha babandanya bagenda, hino haragakoresho bakoresh'iy'umuriro wadutse bagaheza bakawuzimya.

Icumba cijimye kiboneka ko categuriwe ubushakashatsi, ariko nta gikoresho na kimwe kirimwo, biboneka ko hoba ari hashasha bakiriko barategura kugirango bazohakorere ivyo bikorwa.

Icumba gikorerwamwo ubushakashatsi, kibwirizwa kuba cubatse neza, kirimwo n'intebe hamwe nibikoresho bikwiye, kugirango ubushakashatsi bakorerayo bushobore kugenda neza kandi hakaba hari n'isuku rikwiye.

Abanyeshuri ba kenya baricaye mu ntebe z'inyegamo izindi ziragaragara imbere hariyo umwigisha, ariko aratanga icirwa hirya haboneka idirisha ririko utuzitiro tunyuragirikana.

Icumba c'ubushakashatsi iyo bahejeje kugikoreramwo baraheza bakahakora neza bakahhanagura kugira ngo hagume hari isuku, kuko haba hasanzaye ibintu vyinshi bishobora kwononera abantu mu buzima bwabo.

Amacupa atanu ateretse imbere y'abanyeshure, baza baravangavanga ibirimwo kugira ngo nibaheza baze kuraba ico biza gutanga baheze bagire ico bafashe mu vyerekeye kuvanga ikintu n'ikindi.

Inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye ibonekesha umuryango umwe n'amadirisha abiri. Hino kugihome cirabura hariko igikoresho cokuzimya umuriro iyowadutse; hirya hariyo ingazi zitera zitujana mubindi vyumba vyo hirya.

Imbere yuko umunyeshure yinjira mukibanza c'ubushakashatsi ategerezwa kwikingira akambara itaburiya, agakingira intoke ziwe, amaso, ahantu hose hashobora kubangamirwa nivyagiye gukoresha.

Abantu babiri umwe yambaye utaburiya yera bariko bakora ubushakashatsi, biboneka ko umwe ariko asigurira uwundi uko babikora, kandi uwundi ategerezwa kwumviriza kugira ngo niyamubwira nawe abikore, abikore neza.

Igicirwa baravuga ko ari cuburozi, kuko iyo umuntu avangavanze ibitandukanye atabizi neza arashobora kwigirira nabi canke akagirira nabi bagenzi we muvyerekeye kwiyononera amagara.

Akabati bakoresha mu kubikamwo ibintu bitandukanye karategerezwa gutegurwa neza kugira ngo uwugashiramwo ivyiwe yame aziko biri ahantu hameze neza, kandi bidashobora konone kara.

Igihome kimaditseko igipapuro gicafyeko umwana n'ivyandiko bisigura ibihimba vyumubiri w'umuntu kuva k'umutwe gushika kukirenge musi yaco hatereka ibitabo vyinshi cane.

Ububiko harimwo ibitabo vyinshi, n' udukapo twikizungu tubiri, ijerekani y' umuhondo, indobo, ikarato irimwo amacupa kandi iruzuye.

Kubik' ibitabo mu migwi bivanye n' ibibigize n' ivyiza, kuk' uwuje kuronder' igitab' arahez' akameny' iyagan' akagitora kitamugoye, kugirang' ashobore kugikoresh' icakironderera hakirikare.

Akabati kagizwe nibice vyinshi bitandukanye kugira ngo bashobore kubikwamwo ibitabo abaje babirondera ntibajuragirike ahubwo bamenye kimwe kimwe cose iyo gitumbereye baheze biyungure ubumenyi

Ububiko bw'ibitabo bugeretswe kenshi kugira ngo bibikwe ahatandukanye abaje kubisoma bashobore kumenya kimwe kimwe cose aho bagikura, hari kandi imeza zibiri n'intebe z'inyegamo zine.

Icumba c isomero kirimw' ikarat' icapuyeko Afurika, igizwe n' amabar' atandukanye, umuhondo, iryera n'ubururu hamwe n' ivyandiko bisigura kimwe kimwe cos' aho gitumbereye.

Ububiko bw' ibitabo bugeretswe gatatu burimwo ibitabo bitandukanye bifasha abantu kugira ngo bashobore gutora ibitabo bitabagora bakeneye hariho kandi n' ikirangamisi kimanitse kuri ubwo bubiko hejuru.

Inyubako z'ishuri zisakajwe amabati y'ubururu mbere yazo hahagaze abanyeshuri bari mu tugwitugwi biboneka ko ari umwanya w'akaruhuko uwo na wo ukabafasha kuganira utunku nutundi.

Iyo ikirasi bagashiramwo intebe bari bakwiye kuraba yuko basigaje inzira zicamwo abasohoka canke abinjira. Kandi bagashiramwo intebe nkeya kuko iyo bakiriye abanyeshure benshi mw'ishure rimwe ntibaheza ngo bige neza.

Amabarabara menshi yonona n'amazi aya camwo bivuye ko impande n'impande bataba barahaciye imifurege miremire ishobora gutwara ayo mazi kugira ngo ntiyonone.

Ibarabara ririko rirasanurwa, ariko naho birukwo abantu baracaricamwo , impande yaryo hari ivyatsi n' ibiti , hirya hari inyubako zitaboneka ,ariko ni nyinshi .

Intebe abarerwa bicarako ziri mukirasi ziraboneka neza kandi zitonze kumurongo ariko ikibaho igihome urugi idirisha vyo biboneka uduce dutoduto

Abanyeshure bari mw’ishure baricaye bafise ibitabo mu ntoke, umurezi wabo abahagaze imbere inyuma yiwe hari ikibaho gikwiye uruhome rwose c’irabura canditseko ivyigwa yabateguriye kuruwo munsi.

Ikirasi kirimwo imeza n'intebe zibiri imwe isanzwe iyindi y'inyegamo igihome cayo kigizwe n'amatafari ahiye amadirisha aboneka igice gitonya hasi uharavye urabona ko hari isuku rikwiye.

Umunyeshure umwe ari imbere kukibaho, yambaye umwambaro wa kaki, ariko akora icigwa c'ibiharuro, biboneka yuko hamwe hari ibiharuro vyo gusambura, ahandi ivyo guteranya, kandi ariko abikora neza cane.

inzu iboneka uruhande rutonya igeretse rimwe hejuru hari uruzitiro kugirango bakinge impanuka kuko bararushizeho abanyeshuri boshobora gusamara bagakorokera hasi amagara yabo akononekara

Ikirasi atabantu barimwo harimwo harimwo inyegamo, imeza, intebe za barerwa, ikibaho co kwandikako hejuru ku ruhome hacafyeko imirongo ibiri umwe uhagaze uwundi ukitse.

Icumba kirimwo ibikoresho itandukanye, umutaka ufise ibara ritukura n'iryera, urambitse hasi, ibitabo biri aho vyagenewe kubikwa, ikarata y'isi yose imaditse kugihome, amamashini atandukanye, intebe z'inyegamo n'amameza.

Abantu benshi bari inyuma yuruzitiro rwikigo kanaka barindiriye guhamagarwa kugirango binjire bashobore gusaba ijambo nkuko baje babiganije bamwe barahagaze abandi baricaye bose bararindiriye

Koridoro igizwe n' amabati n' ivyuma biyishigikiye iyo ifatanye n' inzu iraheza ikagira akamaro kanini cane kuko abagendera aho hantu irabakingira imvura n' izuba.

Imbuga yubatswemwo ikibuga c'umupira w'amaguru, hirya hariyo amazu amwe yo hasi n'izindi zigeretse n'ibiti hamwe n'abantu bariko baragenda, hino hari ivyatsi.

Ibiro vyumuyobozi ibihome vyubakishishwe amatafari umuryango urera kandi urugururye hejuru harutudirisha duto duto cane tutaboneka ariko twinshi

Ikirasi kirimwo intebe zabanyeshuri ariko ntanumwe azicayemwo zitonze kumurongo hirya no hino idirisha rimwe riraboneka abanyeshuri bari bamaze gutaha

Umuntu afashe akabweta mu ntoki karimwo ingwa z'amabara atandukanye iyo umuhondo iyera iy isanai roza iyo ubururu hamwe n'izindi zitaboneka zirinyuma.

Ibimenyetso bifasha kuvugana n'umuntu atumva canke atavuga abantu bose bakwiye kuvyijukira bakabimenya kuko birakenewe, harigihe muhurira nko mu nzira akipfuza kukubaza ikintu bikagora gusubiza kuko atakintu na kimwe ub'uzi.

Umuryango w'ikirasi kenshi uba wanditseko urudome canke igiharuro, bikerekana abawigamwo, umwaka w'ishure baba bagezemwo. Ivyo navyo bigafasha kutajuragirika iyo umuntu akeneye kurondera umunyeshure kanaka.

Abana batashe muhira iwabo bambaye umwambaro wishure umwe yikoreye ibeseni yuzuye ibintu uwundi afise impuzu yimbeho kumutwe inyuma yiwe hari mutonya wabo yambaye impuni itukura

Ibiro bifise imeza isa nubururu nintebe yumuyobozi hariko ikiranga minsi hateretseko kandi ibitabo amakaramu yubwoko butandukanye arimugaseke gatukura namakaramu asiga ari mugaseke gasa nurwatsi rutoto

Umunyeshuri arika ariga imbere yiwe hari igitabo n'amakaye n'i kalamu yambaye impuzu zera mu kuboko kw'uburyo hariyo isaho abikamwo ibikoresho vyiwe yahejeje gukurikirana ivyirwa.

Inyuma y'uruzitiro rukikuje inyubako hari umwanda mwinshi, ni batawukuraho abantu bazibamwo bashobora kugira ibibazo kuko isuku rirakenewe kuvyerekeye amagara y'uwariwe wese.

Igihome kimaditsek' igipapuro gisa n' urwatsi rutoto gicapuyek' ibintu bitandukanye inzu, imeza, imodokari, igiti, ikinga n igikombe.

Inyubako y'ishuri ifise umuhora abanyeshuri bacamwo, inkingi zawo zigizwe n'ivyuma bisa n'ubururu, imbere yaryo hari igiti, hirya hari umuntu ariko aragendera mu kibuga.

Umuntu aricaye ariko akoresha imashini nyabwonko, inyuma yayo hari intebe isa n' ugwatsi rutoto, iruhande y' umuntu hari isaho iboneka yuko ariyo yaje, yitwaje kugira ngo abikemwo ibintu vyiwe.

Ikirasi kirimwo intebe abaregwa bicaramwo, hino har' imez' itaboneka neza, impande har'udutebe dutoduto twinyegamo, hirya har' umwiza hino har' umuco hakaba n'idirisha riboneka.

Inyubako igeretswe rimwe ifise uruzitiro rw'ivyuma kuva hasi mu ngazi gushika hejuru rukingira abanyeshure kugira ngo ntibashobore guhura n'amasanganya

Ikirasi iyo gisikujwe sima hasi, kiraheza kikaba gisa neza ,hageze kugisukura abanyeshure biraborohera ,barazana amazi bagakoresha ibikoresho vyabigenewe bakahasukura neza.

Inzu y'ubwiherero ibwirizwa kuba ifise ivya ngombwa bitandukanye vyerekeye gukurikiza isuku kugira ngo abaje bayigana ntibahandurire ingwara.

Iyo umwaka w'ishure urangiye abarezi barategura umunsi mukuru w'ibibondo, bagaheza bagatumira n'abavyeyi bakaza bakanezeranwa nabo bagasezerana bakagenda muburuhuko bakabatekerera impanuro ingene bazofasha abavyeyi

Isomero ririmwo abarerwa bambaye umwambaro wishure baricaye muntebe hirya hari amadirisha abiri manini manini nutundi duto duto turi hejuru umurezi wabo arimbere ariko aratanga icirwa kurubaho rwirabura

Abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze bavanze abagore abandi ni abagabo bahagaze imbere y' urugi gw' ikigo barindiriye yuko baronka uruhusha gwo kwinjira kugira ngo baje kuronswa ivyo baje kurondera.

Ikibaho cirabura kiri kugihome gicafyek' umuntu , harik' ivyandiko vyerekan' ibice vy' umubiri wiwe guhera k'umutwe gushika kukirenge, ivyo navyo birafasha kwigisha abaregwa.

Iyo bategur' ikirasi kizokwakir' abana batonya, baritwararika gushiramw' ibintu bifis' amabar' atandukanye, kuk' abana babibonye barahimbagwa kandi bagashiramwo n' ibikinisho kugirango bashobore kwiyumva bamerewe neza.

Inyubako ndende, imbere yayo hashinze igiti bamanikako ibendera y'igihugu, hasi hakoreshejwe ipave zisa neza cane. Ni ikibanza kiboneka ko gikoregwa isuku.

Inyubako zibiri , iyiri hino yubakishijwe ibiti, isakajwe amabati, impande hari igiti hamwe n' ibiterwa bitandukanye. Hirya hari iyindi, ifise amabati y' ubururu, impande hari ibindi biterwa harimwo n' igitoki.

Imashini nyabwonko nigikoresho gikoreshwa cane kwisi yose nico gituma abantu bose bari bakwiye kumenya kugikoresha kugirango iyo baja gusaba akazi canke iyo bariko barakora ibikorwa bitandukanye nihagira uwunanigwa kuyikoresha.

Abagore nabagabo bahagaze bambaye imyambaro itandukanye bakikujwe namamodokari hirya no hino imbere ninyuma hari kandi nibiti bitewe inyuma yuruzitiro rwivyuma

Impome zibiri zigabuwe n'ikoma kimwe kimaditseko igipapuro kiriko ivyandiko ikindi kimaditseko ikibaho candikishijweko ingwa yibara ryera kandi ibintu bitari bike.

Inzu igeretse rimwe hino haboneka ibihome bishinze biduga bibiri ,nikindi gikitse kimwe murico hariko uruzitiro utwuma twibara ritukura.

Umuhora muremure ufashwe n’ivyuma hirya no hino, uca imbere y’inyubako imwe hirya izindi zikikuje n’uruzitiro rw’ivyuma bisa n’ubururu.

Inyubako igeretswe rimwe, inzugi n'amadirisha, hamwe n'uruzitiro rwo hejuru vyose biratukura, kandi impome zirafise imirongo imanuka n'iyikitse yera.

Iyo umwaka w'ishuri warangiye, abarezi baregeranya umwimbu w'abarerwa, bagahamagara abavyeyi bakaza kuwakira, bagaheza bakagirira n'umusi mukuru abana, kugira ngo batahe bahimbawe.

Isomero rigeretse rimwe riboneka igice gitonya gifise ivyifadikizo bitukura hirya hariyo igiti kinini kandi gitotahaye ninzu itaboneka neza hejuru ijuru nibicu.

Inyubako iri hirya kandi igeretse rimwe. Habonekako imirongo ihagaze n'uwundi ukitse isikujwe amabara yera, hino hari umuryango wo ku ruzitiro ugizwe n'ivyuma.

Inzu ibonekesha igihome, kurico hariko amadirisha menshi cane imirongo ikitse Kandi ihagaze y'ibara ryera, uruzitiro ni rugufi rurera, impande hari ikigega c'amazi.

Inyubako ziri hirya mu kibuga, hafi yazo hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hagati mu mbuga hari urwinjirizo rw'umupira w'amaguru, hasi hari ivyatsi ahandi nta bihari, hose ni hanini boshobora ko kuhubaka izindi nyubakwa.

Inzu ibonekesha igihome kigizwe n'amatafari umuryango wuguruye, ariko atari cane utumye amaso mu nzu urabonayo ibipapuro biri hasi vyerekana ko iyo nzu idasukuwe.

Inyubako ishaje nyene itongo araheza akayikuraho akayisubiriza canke akayisanura kugira ngo itongo ryiwe ntirigume ripfa ubusa, kandi na we aba yarariruhiye.

Inyubako ibonekesha uruhande rw' inyuma, ruriko amadirisha menshi yuguruye, hagati yayo n' uruzitiro, hari umicafu mwinshi, biboneka yuko hatitaweho mu ivyerekeye isuku.

Kino gipapuro kirera kumpera ni mpera kigasa n'iroza hagati candikishijemwo n'ikaramu isa n'ubururu hariho n'ibicapo vyi menyesha gihe vyishi kandi biboneka.

Inyubako nyinshi ziraho hantu, habonekamwo zibiri ntonto imwe isikujwe n'amabara yera, y'irabura ,nay 'urwatsi rutoto ,hino yazo harih'ivyatsi vyanikiyeko impuzu.

Abanyeshuri bari mukibuga imbere y’amashuri bariko barakina, bambaye umwambaro w’ishuri , hasi Kaki, hejuru amashati asa n’ubururu, hino harijimye ntamuntu ashobora kubona ikintu kihari.

Inzu yera k'ubihome no ku mabati, ifise amadirisha menshi, hirya yayo hari ibiti, hino hari ishamba ry'ivyatsi, hakaba haboneka n'ikindi kintu c'irabura ntashobora gusobanura.

Ikirasi, kiboneka ibihome bibiri, kimwe kimaditseko ikibaho cirabura gitonya, ikindi kimaditseko igipapuro c' umuhondo, harimwo intebe abanyeshuri bicarako.

Ikibanza kirimwo inyubakwa zine, izo hirya ziraboneka, imwe muri zo isikujwe ibara ryera, n'amabati atukura, iyo hino ntiboneka neza, kandi mu kibuga hagati ntakirimwo.

Amabender' atatu, atonze k'umurongo rimwe niry' ubumwe bw' Afrika, irindi niry'igihu cu Burundi, irindi niry' ubumwe bw' abarundi, hirya har' inyubak' imwe n' ibiti bitaboneka neza.

Icumba c' isomero, har' umwigish' ari kukibah' arik' arigish' icigwa c' ikirundi, arikubigish' ingene bacagagur' amajambo, kukibaho handits' ijambo: "ubukene" munsi riracagaguye u-bu-ke-ne, afis' agacamurongo muntoke, yambay' impuz' irimw' uturongo twirabura.

Ikirasi kiboneka neza gisize amabara yera n'ayatukura, kirimwo intebe nyinshi zitonze ku murongo, bibonekako coba ari gishasha kubera gisa neza cane.

Mu kwandika abantu bafata ikaramu ugutandukanye, ndetse hariho n' abandikisha ukuboko kw' ibubanfu. Ariko bose ugiye kuraba ukwo bakoze, usanga igikorwa bakiranguye neza, ku murongo kandi bisomeka.

Inyubakwa zibiri zubatse co kimwe zifise imirongo ikitse n'iyihagaze isa n'umuhondo n'irindi risa n'urwatsi rutoto ku mabati, inzugi zayo zisa n'ubururu kandi zikozwe mu vyuma.

Inyubako zibiri inyuma yazo hateye ibitoke imwe iboneka igice iyiboneka yose isa nuko ari ubwiherero kuko ifise uruzitiro rw'amatafari rutuma umuntu atabona uwugiye mu bwiherero ivyo agiye gukorayo.

Abantu benshi bambaye umwambaro wa kaki bakikije ibendera ry'Uburundi bishika Yuka ar'arabakozi n'ishirahamwe bariko barabwirwa inge ibikorwa biri bugende, hirya yabo har'ibiti n'inyubako.

Igipapuro kimaditse ku gihome, gicapuyeko intoke, zerekana ibimenyetso, bifasha abantu bafise ubumuga bwo kutumva canke kutavuga, kuganira n'abandi bantu iyo barikumwe.

Igitambara cera gifise n'ibara bisa n'iroza gicapuyeko isuka, inkorofani, igipawa, ipaswari, urukeruzo, umuhororo, isipiri n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ikibuga kirimwo ivyatsi igiti kiboneka igihande gitonyi hirya hariho amazu murizo harimwo I zifise amabara yera nayafise ayubururu hejuru igicu n'juru.

Inyubako zibiri, imwe hirya iyindi hino zubakishijwe amatafari ahiye zifise imiryago n'amadirisha vy'ibara ryera, korodoro ndende igizwe n'ibara ry'ubururu.

Inyubako ndende ibonekesha urugi rumwe amadirisha abiri n'utundi dutoduto turi hejuru bisikujwe ibara ryera Kandi biriko utuzitiro dutoduto tunyuragirikanwa.

iyo impapuro zimanitse gutya, rumwe rumwe rwose ruba rufise ico rumenyesha bivanye ko uwarwanditse akeneye ko abantu bamenya ico yashatse kubabwira, biciye mu nyandiko.

Iyo umwanya wagene mu vyirwa urangiye abaregwa barategerezwa kuraba ikirasi cabo uko bagisize gisa bakahagirira isuku kugira ngo bazoze kwakorera uwundi musi hasa neza.

Iyo isomero rifise ibikinisho bikwiye abavyeyi baraheza bakarikunda bakahazana abana babo bakiyungura mubumenyi kuko harya birabafadha cane mubwenge bwabwo iyo bariko barabikinisha.

Ikirasi kirimwo intebe nyinshi cane kandi gisukuye neza, kirindiriyeko abanyeshure baza kugira ngo bazicaremwo, bashobore kwiga neza barikumwe n'umurezi wabo, bategura kazoza keza k'ubuzma bwabo.

Icumba cagenewe gusomerwamo ibitabo kiba gifise ahantu heza babika ivyo bitabo, kandi bitonze uko bifise ico bisangiye n'abantu baje ku bisoma bakabafise imeza n'intebe zo kwicarako.

Inyubako iri hirya kure, ariko uyiravye urabonamwo ibara ry' ubururu, kandi impande hari igiti, mu mbuga haragaragara ntakintu nakimwe kirimwo, kandi ni hanini cane.

Inyubako iyo ikiri shasha amabara bakoresheje mu kuisikura usanga akiboneka neza ku buryo umuntu, ariko arayoihweza atipfuza kuikurako ijisho ryiwe.

Ikirasi kirimwo intebe abanyshuri bicarako, zitonze mu mirongo itatu, inyuma haboneka igihome cubakishijwe amatafari, mu mbavu hariyo idirisha rifise utuzitiro tw' ivyuma.

Inyubakwa nyinshi, imwe muri zo ifise ibara ryera ku bihome, idirisha ry'ubururu n'umuryango. Imbere yaho hari ubukarabiro kugira ngo abaza bahagana bahace, bakarabe intoke bagende basa neza.

Inyubako ifise hasi no hejuru hasi harashaje hejuru ni hashasha hafise amabati atukura igiti kiri hagati mu kibuga ikibuga kirakubuye gisa neza harateye igo mwe.

Inyubakwa yubakishije amatafari, ku bihome hari imirongo ihagaze n'uwundi ukitse, impande hari ikigega c'amazi. Ikikujwe n'uruzitiro rigizwe n'ivyuma kandi n'utuyungiro.

Utubaho dufise iforoma y'ikwadarato kamwe kamwe kose kanditseko igiharuro bikaba vyanditseko uku gukwirikira : rimwe icenda, gatatu, gatanu, kane, gatandatu, gatatu.

Ishure ryose ribwirizwa kuba rifise igikoresho bakoresha kugira bamenyeshe abanyeshuri ko hageze gutaha canke kuruhuka canke kwinjira; iri naryo rifise inkengeri imanitse ku gihome gisa n'umuhondo.

Iyo ibirokanaka vyubatse neza bikagirirwa isuku imbere yaho bakatera ivyatsi bigufi nabirebire n'ibiti hamwe n'ivyo vyose bituma haboneka neza abaza kuhitura baraheza bakiyumva bagononokewo.

Inzu ibonekesha ibihome bibiri kimwe kimaditseko ikibaho cirabura kiriko ivyandiko vyandikishijwe ingwa yera ikindi kiboneka agace agatonya, kandi kiragaragara.

Uruzitiro rugizwe n'ivyuma vy'ubururu imbere n'inyuma hateye ibiti mu mbuga hagabuwe n'inkombe ntonya itaboneka cane umuntu, ariko aragenda yasamaye yoshobora kuhagwa.

Iyo inyubako nziza ziri impande y'ibarabararyivu ziraheza ntizigira agaciro, kuko abazi bazigana bararaba aho bariko baraca ntibahakunde vyari bikwiye yuko baca basiga ikaburimbi bene zo.

Amashuri nkaya, naho asaba uburyo bwinshi mu kuyubaka iyo arangiye araheza agakora igikorwa kinini mu kwakira abanyeshuri benshi, kandi iyo, ariko bariga bakiga bumva bahimbawe, kuko haba ari heza cane.

Ibiro vy'umuyobozi wi commune bitegerezwa kuba vyagutse kuko abantu nibenshi baza babigana barondera ibi canke biriya kugirango uwo mutegetsi ashobore kubatunganiriza Kandi baronke aho bisanzura.

Inyubako ifise amabati asa n'ubururu hirya yayo hari zindi zisa n'umuhondo hagati yazo zitandukanijwe n'ivyatsi vyinshi bigize ishamba.

Imbuga iboneka igice gitonya irimwo inyubako zitandukanye, muri zo hari iyi ifise amabara igirabura, igera n'iry'urwatsi rutoto, impande hateye ivyatsi.

Abanyeshure bari mukibuga bambaye umwambaro w'ishure hasi usa na kaki hejuru usa nubururu hino hari icijiji cuwutaboneka kandi hariho uwunamye muribo.

Imodokari zibiri ziboneka ibice vy'imbere zose, imwe iboneka gatonya ko hejuru, iyindi iboneka hose harimwo n'ibimuri hamwe n'imparati iranga iyo ngendeshwa.

Izinyubakwa uko ari zibiri zigizwe n'amabara atandukanye, kandi zirabereye ijisho muri yo hari irisa n'umucungwa hari iritukura hari irisa n'urwatsi rutoto hari irisa n' i roza n'utwatsi turi imbere yizo nyubakwa dutuma habaheza kurushiriza.

Urugi rushaje ruriko ibara ryera rwegetsweko ibuye. Hejuru yarwo hari igiti kibonekesha amashami hanze. Hirya hahagazeyo umuntu afise ikinga, arifashe mu ntoke.

Iki kirasi gisa neza intebe ziratonze mu mirongo ine, zose zifise amaguru asa n'ubururu, ku gihome hari ibara ritukura ahandi hakagira ibara ryera haboneka n'inzugi zibiri.

Inyubako isakaje amabati ifise amadirisha n'inzugi biriko amabara yera n'ayurwatsi rutoto imbere yayo hari ivyatsi bibonekako bigirigwa isuku hirya hari igiti kinini .

Ivomo rusangi iyo ridafashwe neza riraheza rikononekara, abarikoresha bikabagirako ingaruka mbi. Kuko bashobora kugwara ingwara zituruka kw'isuku rike, bigatuma bagira amagara mabi.

Inyubako ziri hirya zitonze ku murongo kandi ni nyinshi. Izo hino ziboneka amabati gusa imbere yazo hateye ivyatsi kandi birahasharije kuko bisa neza.

Igipapuro kimaditse kugihome gicapuyeko abantu bagize umuryango wagutse se , nyina , musazawe , mushikiwe, nyinasenge, sewabo, sekuru, nyinakuru.

Inyubako ziri hirya, hino hari ivyatsi n'ibiti, impande haca ibarabara ry'ibivu ,hariho umuntu ariko arigenderamwo yambaye ibirato bisa n'umuhondo.

Ikirasi kirimwo intebe z'abanyeshure zitonze k'umurongo, ikibaho co kwandikako kiri k'uruhome gisa n'umuhondo, hasi hagatukura, hirya hakaba amadirisha.

Inzu yubakishijwe namatafari ahiye cane hamwe namabati ifise urugi rumwe namadirisha atatu rimwe ritaboneka neza ibihome vyayo bicapuyeko imirongo yera imwe ikitse iyindi ihagaze

Bavyeyi namwe barezi twiteho amasomero yigamwo ibibondo vyacu kugira ngo bariko bakwirikirana ivyirwa bamererwe neza dushobore nokuronka umwimbu mwiza nkuko tuvyipfuriza ibibondo vyacu.

Urubuga runini rurimwo imodoka zibiri ziboneka igihande gitonya, ibiti bibiri bibangabanganwe, hirya hariyo amazu agise uruzitiro rugizwe n' ivyuma bisa n' ubururu.

Uwo ni umupira ukinwa n'abana baba mu misozi kuko badashobora kuronka urya abo mu gisagara bakoresha. Baraheza bagafata amasashe bakayashira hamwe canke ibishambara bakabibumba, bakabiboha n'umugozi bagaheza bakaryoherwa.

Inyubakwa ziri hirya, imbere yazo hari ivyatsi. Hejuru mu kirere, ibicu vy'irabura n'ivyera. Mu kibuga, nta kintu na kimwe kihari kandi harasukuye, haraberewe.

Imbuga nini hino, hasi hari utwatsi dukenya, ku mpande hari inyubako itaboneka neza hariko ibara ry'ubururu ,hirya hari ibiti vyinshi cane binyegeje izindi nyubako z'inyuma.

Iyo wubatse impande ugatera ibiti biraguha akayaga hanyuma ahasigaye ukaharima, kugira ngo ushobore kuhakura ivyo wifashisha mu bijanye n'infungurwa canke ukabigurisha kugira ngo urnke ibindi udafise.

Isomero rigeretse kabiri kandi risa neza kuko risekujwe amabara atandukanye kandi akabirya nuko ahantu hose hari inzitiro zivyuma zituma abanyeshure bakingirwa impanuka

Inyubako yerekana igice gitonya c'igihome cayo amadirisha abiri icapa gihagaze impande yayo cereka ingenzi aho bashira umumodokari iyo baje ku bagendera.

Inyubakwa zibiri ziri hirya y'ikibuga zirabangabanganwe mukibuga hahagaze umuntu kandi bibonekako bahakinira umupira w'amaguru har'ivyatsi uruhande rumwe urundi narwo rumeze neza.

Ikirasi kirimwo intebe nyinshi abanyeshure bicarako, hirya hari amadirisha agizwe n'utuzitiro tw'ivyuma, uruhome ruboneka igice gitonya hamwe n'ikibaho cirabura, urugi ruruguruye.

Umurezi arikoarandika ku kibaho cirabura ahetse umwana amupfukishije agatambaro kera abanyeshuri bariko barakirize intoke bamusaba yuko yobaha uruhusha rwo kumuha inyishu.

Kwishuri iyo hari ibibuga vy'inshino, abanyeshuri barahimbarwa cane, kuko birabafasha gukina urukino bipfuza kandi bitabagoye kuko baba bari hafi yaho.

Intebe zitonze kumurongo zicarako abanyeshure inyuma yazo hari ikibaho cirabura kinini kimaditse hagati mugihome gifise amabara abiri iry' umuhondo n' iritukura.

Ingazi nyinshi zitera zigenda hejuru mu nyubako, zifise ivyifadikirizo birya no hino vy'ibara ritukura uravye kure hariyo inzu itaboneka neza, ikirere kiriko ibicu bike bike n'ijuru riraboneka.

Imbuga irimwo utwatsi dukeya, inyubako zibonekesha amabati hamwe n'umurongo umwe ukitse iyir'inyuma ibonekesha imirongo ihagaze kandi nindende kirusha izambere.

Inyubako ziri hirya Kandi zirababana, hino mumbuga hari yurwinjirizo rwumupira wamaguru, hahagaze umuntu hasi hamwe hari ivyatsi ahandi haragaragara.

Inyubako ziri Hirya ,impande yazo har igiti kirekire cane , zifise uruzitiro ruriko utudirisha dutoduto twera inyuma yaho hahagaze umuduga uboneka igice gitonya ,hino haboneka urugi rwirabura iruhande ikindi.

Ikirasi impome zibiri zirafatanye mwifatanirizo ryazo hari umurongo wera umanuka uhagaze hakaba niyindi icitse iriko izo mpome haboneka kandi nikigo cirabura gicishijeko ingwa yera

Ikirasi kirimwo intebe zo kwicarako nimeza zibiri imwe yo hino iboneka igihande gitonya iyindi iteretseko ibitabo vyinshi no hirya yayo hari ibindi vyinshi biterekanze aho bategerezwa kubishira

Abanyeshure bariko arakina bafise ibikoresho bitandukanye vyo gukinirako umwe muri bo ar impande y'umuzingi uhese wugaye ugizwe n'amabara menshi atandukanye, kandi hari n'i dirapo ry'igihugu c'uburundi rihagaze he gati mu kibuga.

Kumashuri afise uburaro usanga haba hari abanyeshuri benshi arinaco gituma bategerezwa kuba bafise ibikoresho binini vyo gutegura ifungurwa zabo kandi bikaba bikomeye bikozwe muvyuma

Inzu igeretswe kabiri nziza cane hasi hari umuntu amabara yayo aratandukanye amadisha n'imiryango bisa n'ubururu hirya hari igiti hejuru amabati ntaboneka neza ari ko ikirere kiraboneka.

Ku kibaho cirabura, umwigisha yakoresheje ingwa yera, ahashira umwimenyerezo w'Ikinyamazuru, ugizwe n'ibice bibiri. Kugira ngo abanyeshuri nibaheza kubikora baheze babikosorere hamwe, umwe umwe wese abone aho yananiriwe.

Isomero rigeretswe rimwe rifise ivyifadikizo bigizwe n'ivyuma bitukura biri hirya no hino, bikaba bigenda gushika no ku makoma y'iyo nzu, hejuru y'iyo nzu habonekayo ibicu n'ijuru.

Ikirasi kirimwo intebe zicarako abanyeshure, hino hari imeza iboneka igihande gitonya, hirya hari ikibaho cirabura kimaditse ku bihome ariko bishaje cane.

Inyubako isakajwe n'amabati ashaje biboneka ko batanguye no kuza barayasanura impande zimwe zimwe ikikujwe n'uruzitiro rugizwe n'ibiti bishinze n'ibindi bikikame.

Icumba giterekanzemwo intango zo gukinjikira abanyeshuri, hino haboneka igice gitonya c'inkwi igihome kiratobaguye kugira ngo kize kirareka imyotsi isohoke ntibangamire abariko barakinjika.

Ku gihome c'umuhondo, hamanitse ko ikibaho cirabura kiriko ibiharuro kuva kuri kabiri, gushika kuri mirongo ibiri na rimwe ,hamwe n'indome z'imperekeranya ,hariko kandi n'ayandi majambo ari mu kinyamazuru.

Isomero iyo rifise ikibuga cagutse cane biraheza bigafasha abana gukina bisanzuye, kuko hageze uwo mwanya abana bararyoherwa cane bakora vyinshi bamwe bagakina ibi bagakina biriya ugasanga barahimbawe.

Igihome kiboneka kigizwe n'amatafari ahiye hasi no hejuru harasikuye, ariko hagati baharetse uko nyene amabati araboneka hirya hariyo ibiti.

Icigwa c'ibiharuro iyo umunyeshuri atagikurikiranye neza mu gihe umwigisha akiriko aragitanga biragoye ko ashitse muhira agisubiramwo wenyene akagishobora, kandi n'iyo hageze ikibazo araheza akaronka amanota mabi.

Amashure yubatse abangabanganwe abonekesha amabati, imwe muri zo aratukura hino hari ivyatsi hirya ubona ikirere kirimwo ibicu.

Abanyeshure benshi bahagaze imbere y'ama somero yabo umwe muribo ari ukwa wenyene afise isaho kumugongo Bose bamabaye umwambaro usa ,ikibuga gifise ivyatsi ahandi hari umusenyi inyuma y'amashure hariyo ibiti .

Ijerekani ni igikoresho abenshi batunze mu mihana yabo, haba mu bisagara canke mu misozi kuko gifasha mu kubika amazi no mu kuyavoma, bigatuma abagifise borohegwa.

Abanyeshure biteguye gukurikirana icigwa co kwinonora imitsi barikumwe numurezi wabo bikikujwe nimiduga myinshi ifise amabara atandukanye hirya yayo hari ibiti vyinshi bigize ishamba.

Korodoro ndende impome zayo n'amakoma no hejuru bigizwe n'amabara yera nay’ubururu iyo nzu iboneka yuko ata bantu bariko barayikoreramwo muri no mwanya.

Inyubakwa ifise uruzitiro rw'ibiti ntiba ikingiwe kuko n'urugi naho borushirako ntirufata neza kandi n'abasuma iyo baje binjira bitagoranye.

Igitabo c'ibiharuro gisa neza, kuko gifise amabara atandukanye, hejuru hariko ikimenyetso kiranga igihugu c'u Burundi n'ibendera ryaco, hacafyeko n'abanyeshure bariko bariga.

Ikirasi gishasha gitondetsemwo intebe abanyeshuri bicaramwo gifise ibihome bisa neza bigizwe n'ibara ritukura hasi n'iryera ku bihome hejuru.

Iyo umwana adakina n'abandi iyo bari kw'isomero, ugasanga arigunga, aguma ari wenyene, umurezi arakwiye kumwegera kugira ngo amubaze ikibazo afise, ashobore kugira ico amufashije.

Inzu berekanye igice c'imbere gusa umuryango urera wanditse ko ivyandiko bisa n'ubururu kabiri m,a, t na b.

Inzu iboneka neza ifise urugi rumwe n'amadirisha manini hasi matonya hejuru ibihome bisikujwe ibara ry'umuhondo hasi hakirabura.

igihome cera canditswe ko indome n'ibiharuro mu mabara atandukanye hasi hubakishijwe amabuye impande hari ivyatsi vyinshi kandi bitotahaye

Kwigisha abaregwa ibihimba bigize umubiri wabo, birabafasha cane kuko iyo umuntu amubajije, araheza akishura atamakenga, avuga izina ry'ico amubajije uko citwa.

Ikirasi kinini cane, kirimwo abanyeshuri benshi bicaye ku ntebe. Bamwe bambaye umwambaro wa kaki, abandi bambaye impuzu zisanzwe. Bose bariko barakurikirana ivyirwa.

Inyubako ziri hirya cane inyuma yazo hariyo ibiti hagati mu kibuga nta na kimwe kiriyo mu mbavu hahagaze imodoka itaboneka neza amaja ku muryango hari ivyijiji vy'ibiti n'umuryango wirabura.

Abanyeshuri iyo bari mu masomero mu mwanya wo kwiga barakurikira umwigisha ariko hageze kuruhuka baraheza bagasohoka hanze bagakina umwe umwe wese akabikora uko avyumva ariko bakirinda kwikomeretsa.

Umwuga wo kubarira n'umwe mu myuga abarundi biga ku bwinshi, kuko naho woba ufise amashuri make cane urawumenya, kandi ukakugirira akamaro mu buzima mu kubarira impuzu hanyuma ukisumamwo.

Ikibanza nkiki kigenewe ibimenyeshejwe tukimenyereye kumasengero canke kumashuri kugira ngo abarerwa canke abaza gusenga bashobore kuhaca babone ibihari bishobore kubafasha muvyo baba bakeneye kumenyeshwa

Abanyeshure bane, babiri baricaye hasi, abandi barahagaze. Hirya yabo hari imiduga myinshi n'umuntu ahagaze impande y'uwutukura, hirya haboneka igice c'inyubako, hino igice c'igiti.

Inzu ifise amabara abiri ku bihome, iryo ubururu n'iryo umuhondo, urugi rumwe, idirisha, n'utundi tudirisha dutanu turi hejuru. Hari umuntu ariko aca impande yayo.

Inyubako zitaboneka neza, imwe iri hirya, iyindi iri hino hagati haramashurwe atatu ameze neza cane. Ikibuga kiratunganije neza gifise isuku Kandi harabereye ijisho.

Impome zigizwe n'ibara ryirabura iryo ubururu n'iryo umuhondo inzugi zifise utuzitiro tunyuragirikanwa tw'ivyuma hejuru hariyo utudirisha dutoduto tune.

Umuhora ugenda gushika ahantu hijaimwe ku ruhande rw'ibubamfu hari ibihome bisa n'umuhondo n'idirisha rimwe ku ruhande rw'iburyo hari inyubako itaboneka neza ari kubonako hariko amadirisha.

Ikirasi cubakishijwe amatafari ku mpome kibonekesha ikibanza c'imbere ikibaho cirabura, intebe y'abanyeshure hejuru hubakishijwe ibiti vyinshi cane binyuragirikanwa bikora ubukarokaro.

Inyubakwa isikuje amabara abiri y'urwatsi rutoto rimwe ririjimye irindi rirakeye, imbere yaho hari amashurwe afise akazitiro kagizwe n'amabara yerekana ibendera ry'uburundi.

Inzu igeretse kabiri iri hirya, hasi yayo hahagaze imiduga myinshi, impande yayo hari ibiti, hagati mumbuga hashinze igiti c'ibendera ry'Uburundi.

Zino nyubakwa zirasa ntanimwe itandukanye n'iyindi haba mu mabara canke ibizigize amabati ameze co kimwe imbuga iragutse urugo rugizwe n'utwuma kandi twishi duhagaze.

Gutamba ingoma zerekana akaranga k’I Burundi n’ibintu vyoroshe Kuko umuntu abikora abwirizwa kuba akomeye kandi akaba azi utugenegene dutandukanye dushobora kunezereza abantu bariko barazirorera .

Inyubako zirihirya imwe muri zo igeretswe kabiri musi yayo hahagaze imodokari hino iyindi ikibuga kimeze nk'uko batacitayeho hasa nabi ntihateyiromwe.

Inyubakwa zimwe zigizwe namatafari iyindi iri hirya isigijwe ibara ryera imbere yazo hari igiti mukibuga hagati ntakintu nakimwe gihari

Inyubako nyinshi ziri hirya hagati yazo haca ibarabara ry'ibivu hino haboneka igiti amashami yaco hejuru haboneka ibicu, kandi hasa neza.

Uruzitiro rwishure rytiriwe mutima mweranda ryo mu Gihosha rufise idirisha ririko utuzitiro dusa n’ubururu hamwe no kurugi rukuru no hejuru hari ivyuma bishinze bikinga.

Isomero ryubakishije amatafara hiye mu mabara arigize harimwo ibara ry'ubururu abanyeshuri bahagaze hanze hari icapa kimanitse ku iryo somero hirya hariyo ibiti bitotahaye, kandi vyinshi.

Ivyandiko biranga ishure komviviarite yo mu kanyosha ubujumbura vyanditse ku ruhome ruhese, ariko rutugaye rufatanye n'izindi mpome zibiri ntirya no hino ry'uruzitiro rw'iryo shure indani hariyo amazu agize iryohe shure.

Inyubakoa ntonya iri mu kibanza kinini kitagiriwe isuku, kuko hino hari ivyatsi hirya hari ibiti no haruguru hari ivyatsi n'imbere yayo hino hari inzu ibonekesha amabati gusa.

Ku muhora utangurwa n'ingazi. Ibubamfu hari inyubako itaboneka neza, iburyo hari uruzitiro ruriko utudirisha duto duto kandi twinshi cane.

Inyubako yifise umuhora wa gutse birayifasha gukingirwa imvura kugira ngo ntiyishikire ngo iyonone ikindi abantu iyo bahagaze imbere yayo izuba nta co ribagira.

Inzu zibiri zubatse zifatanye, imwe iraboneka neza, iyindi ntiboneka zisikujwe amabara y'ubururu n'ayo umuhondo, impande zayo hari ibiti bibiri, kandi ikibuga gisa neza.

Inyubakwa zibiri zibangabanganywe hagati yazo hahagaze abantu, hino yabo hahagaze abandi, ifise uruzitiro rwera rurimo imirongo isa n'ivu inyuma hari ibarabara ry'ikaburimbo.

Isomero rigeretse rimwe rifise ibirasi vyinshi, inyubako yaryo imwe iboneka akabati gusa, mu kibuga hagati harimwo idarapo ry' igihugu c' Uburundi, imbere y' umuryango umwe ,hahagaze umuntu yambaye agapira gatukura, inyuma yiryo shuri hari ibiti vyinshi .

Inyubako zibiri zirabana hagati mu mbuga hari abanyeshuri imwe muri zo ifise ibara ry'umuhondo impande hari icapa kiriko amazina y'iryo shuri nibiyiranga hamwe n'ububiko bw'amazi.

Iyi mbuga uwafashe amasanamu yayo yari ahantu hejuru kuko ibiti biboneka amashami gusa imitumba ntiboneka kandi n’umuntu ahari aboneka ko ari mutoya cane gose.

Isomero, ibihome vyaryo bigizwe n' amatafar' ahiy' iboneka can' igice co hasi, ariko no hejuru hatonya, hariko imirongo iduga n' iyikitse, hasi habonek' umunyeshure yicaye mu ntebe.

Kukibaho cirabura hariko icirwa c'ikinyamazuru, umurezi yatanze utujambo tugufi abaregwa bategezwa gukoresha kugira ngo bakuremwo amajambo maremare agizwe n'utwo nyene.

Iyo ikibanza kanaka kiri ahantu hari isuku, hasa neza, hateye amashurwe, hama haberewe abantu bose bifuza kuguma bahagendera kugira ngo bagume baharatira ijisho.

Hagati mu kibuga hashinze ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hirya hariyo inyubakwa zibiri zibangabanganywe inyuma y'uruzitiro hari inzu igeretse gatatu ikiri mu rwubako itarahera neza.

Umurezi arabwirizwa kuzinduka agashika kare kw' isomero agaheza akandika kukibaho ivyo yipfuza ko abaregwa bakora bashika akababwira ingene babikora nabo bagaheza bakamwumvira.

Inyubako isikuje iranga ryera imbere yayo hari umuhora ufise inkingi z'ubururu igizwe, kandi n'imiryango itatu n'amadirisha manini abiri n'utundi dutoduto turi hejuru.

Iyo igihugu canke amashirahamwe vyiyumviriye gutegura inyubako zogukoreramwo ibikorwa bitandukanye bari bakwiye nogutegura aho bashira imiduga yabo kuko nayo irakenewe gukingirwa nkuko bitegerezwa

Intebe za banyeshuri baziryamitse zishinze kugirango bashobore kuronka ingene bahakorera isuku biyaguye arikobahejeje baraheza bakazisubiza uko zari zimeze kandi baka zitindeka neza ku murongo.

Umuhora muremure cane, imbere ushigikiwe n'inkingi zifise ibara ry'ubururu n'iryera. Inyuma hari igihome gifise utudirisha twinshi cane, kandi, kubera hari izuba ryinshi, haboneka igitutu cawo.

Ikibaho cirabura kirekire kimanitse hagati kuruhome, hirya har' ivyandiko bikoreshej' ingwa yera, hino har'ivyandiko bivanz' ingwa yera n'iyitukura, vyerekan' amatarik' ukwezi n' umwaka.

Ikirasi kirimwo intebe abanyeshure bicarako zitonze k'umurongo, kiriko amadirisha ariko tuzitiro tw'ivyuma, inyuma ikibaho cirabura, hejuru idari ririko ibiti binyuragirikana.

Inyubako ibonekesha igice c'inyuma, hariho ibiti bitonze vyinshi, hakaboneka n'indobo isa n'ubururu, imwe igenewe umucafu, ikaba ikikujwe n'uruzitiro rwubakishije amatafari.

Umuhora muremure uca imbere yishure urafasha abanyeshure kutanyagirwa iyo imvura iriko iragwa canke kudahura nizuba mugihe bari hanze bari mukaruhuko

Imbere yuko umunyeshure agenda gukora ikibazo, abanza kwitegura agasubiramwo ivyo yize vyose kugirango ni yashikayo ntaze kubura ico yandika ngo ahave araba kwa mugenziwe ivyo navyo ni bibi kuko bimugirako ingaruka mbi muri kazoza.

Ishure ribonekesha igice gitonya, igihome n'idirisha, ivyuma bifashe amabati akingiye koridoro, bifise ibara ritukura. Hirya hari abanyeshuri kandi hariyo n'ibiti vyinshi cane.

Imbuga nini, irimw' urucekeri rw' amabuye n' umusenyi, hirya har' inyubak' imwe muriz' ifis' ibara ry' umuhondo kandi zose ntiziboneka neza.

Inzu yubatswe n'amatafari ifise imirongo yera, ibiri ihagaze uwundi ukitse hamwe n'umuryango utukura hirya igihome kirera hose.

Isaho iteretse ku rukuta rwohasi yegamiye urukuta rwo hejuru rufatanye n'amagiriyaji asa n'ubururu hanze habonekayo ivyatsi vyishi n'ibiti umengo n'ishamba.

Inzu zibiri imwe iraba imbere iyindi inyuma iyiraba imbere irafise ibara ryera ku bihome vyo hasi hari igiti kiri hejuru yiyo nzu mu kibuga nta kindi kintu na kimwe kihari.

Imbug' irimw' inyubako, hiry' impande yazo har' ibiti, hino har' ivyatsi n' ivyondo bibonekako harih' abahasuts' amazi, igice gisigaye kirumutse.

Abanyeshure bicaye mw'ishure umwigisha ahagaze imbere yabo yambaye itaburiya yera ariko aratanga icigwa, ntanumwe asamara kuko barazi ko umwana iyo adakurikiye biheza bikamugora gutsinda mubibazo.

Kw'isanamu yerekana ishure ryisumbuye ry'Umweranda Gaburiyeri, haboneka urugi rumwe, urundi ntiruboneka. Uruzitiro rugizwe n'amatafari, hari n'ibiti biteyeho. haboneka igice ikindi ntikiboneke.

Amashure yose yari akwiye kuba afise amazi meza, kugirango abanyeshure bashobore kuza barayikorako mu kuyanywa, canke kuyakoresha ibindi bikorwa bitandukanye nko gusukura amashure yabo n'ibindi.

Mu kibuga kinini hirya, hariyo igiti gitotahaye, inyuma yaco hari uruzitiro, ruriko n'utudirisha dutoduto tw'ibara ryera, rukikuje inyubakwa zitandukanye.

Ishure rigeretswe kabiri. Abanyeshure baryigako bose bari hanze. Bamwe bamwe bose baratonze imbere y'ikirasi cabo, haba hasi, hagati canke hejuru. Birateye igomwe.

Amashure yubakishije amatafari afise imiryango isa n'ubururu, abanyeshure bahagaze imbere yayo, mu kibuga hari abantu bariko baragenda, boba bariko barataha mu mihana iwabo.

Icumba kirimwo intebe z'inyagamo, zimwe zimwe zimanitseko impuzu, inyuma hari ububiko bw'ibitabo kandi ni vyinshi cane, biva hasi gushika hejuru biruzuye.

Iyo inyubako igizwe n' utuzitiro dukitse utundi duhagaze tw' ivyuma biraheza bigakingira ivyo babitse munzu kuko hari igihe abasuma baza bikagorana ingene binjira.

Inyubako igeretse rimwe, isigujwe n'amabara atandukanye, imbere yayo hari amashugwe ateyeho afise akazitiro gasizeko amabara aranga ibendera y'igihugu c'Uburundi.

Igihome cubakishijwe amatafari, kuri co hariko igitoboro, nibatagisanura gishobora kuba intandaro yo kwononekara, n'ugusenyuka kigasenyuka, kandi impande yaco hateye amateke

Isomero ryagutse rikagir' intebe zikwiye n' ikibaho kirekire kandi hakaba har' isuku, abaregwa baraheza bakumva bamerewe nez' iyo bariko bariga kandi bikabatera n' ukumenya cane.

Inzu ifoto we yegerewe cane ifise ibihome bibiri biboneka gatonya bigizwe n'amatafari ahiye umuryango umwe umeze nk'uwuguruye hamwe n'idirisha riboneka gatonya cane.

Amashure yose yarakwiye kub’afise Amazi ya Rusengo. Kugirango umunyeshure wese akeneye kwivuna akanyota, aheze agend’avome anywe hanyuma bikingire ingwara zitandukanye zituruka kumazi mabi.

Imbuga nini cane ishinzemwo ibendera ry'igihugu c'Uburundi, hirya yaryo hariyo inyubako nyinshi cane, hakaba n'ibiti biboneka amaja hejuru kandi birisakaye bisa neza.

Inyubako hirya iboneka igice gitoya imbere yayo hari igiti kinini mu mbuga hari abana ku mpande hari abandi inyuma yabo hari uruzitiro rurerure rurimwo utubara twera.

Igihome gisikucwe n'ibara ry'umuhondo. Hagati muri co hariho hariho ikibaho kimaditseko cirabura candikishijweko bakoresheje ingwa yera. Hejuru harera kandi hasi hateretse imeza.

Hagati y' inyubako yo hino nizo hirya hahagaze imiduga myinshi cane, kandi hari n' ibarabara ryagutse, rishobora gucamwo imiduga n'abantu, bigaheza bikorohereza uruja n' uruza.

Inzu yubatse ahegereye uruzitiro rufise imirongo yera, iruhande hari ivyatsi, mu kibuga, ntakintu nakimwe kindi kihari, hino harirabura nkuwumengo ni ku kaburimbo.

Abanyeshure barindiriye guhabwa ijambo ku biro bikuru vy'uburezi, baricaye abandi barahagaze, hirya yabo hari imiduga harimwo uwutukura, hariho n'igiti kitaboneka neza, kandi aho bari hari ivyatsi ahandi ntabihari.

Ikibaho kinini cane gihakwa kwuzura igihome kimaditseko canditseko bakoresheje ingwa yera imbere yaco hari imeza hamwe n'intebe y'inyegamo biboneka ko ikoreshwa n'umurezi.

Inzu yubatswe kera cane, hirya hahagaze abantu babiri umwe yambaye impuzu y'ubururu uyundi yambaye impuzu isa n'umucungwe imbere yayo hari igiti kinini. Mukbuga haragutse cane.

Inyubako ibonekesha igihande c’inyuma, kugihome hari imirongo ihagaze niyindi ikitse , haboneka kandi amadirisha ane , manini manini n’utundi duto duto twinshi impande hari ibigega vy’amazi.

Abantu bahagaze mu bwinjiriro bw'ikigo kanaka, umwe afise umutaka arawifutse kandi abandi barahagaze bararindiriye yuko bashobora kuronka ivyo baharondera kuko birakenewe.

Ikibanza umengo kirimwo ivyatsi n'ibiti gusa ariko uravye hirya yaco hariyo inyubako bishobokako ryoba ar'isomero kuko kenshi nizo bubaka ahantu hameze nk'ishamba.

Inyubako ndende ibonekesha amadirisha menshi ayo hirya ntaboneka, hino araboneka ariko utuzitiro twivyuma hejuru hari ayandi matomato Kandi imbere yayo hari igiti n'ivvyatsi .

Hirya hari inyubako nyinshi iruhande hateye ibiti bitari bike hasi mukibuga hari ivyatsi hamwe Kijiji kuboneka igihande gitonya.

Abanyeshuri bane babiri imbere abandi nyuma batera bagana isomero imbere yaryo hateye uduti tubiri tureture n'ivyatsi hasi impande hari igiti cisakaye.

Imbuga nini, ku mpande zayo hari inyubako, hirya hari isengero, uruzitiro rwayo rurera; rufise utudirisha twinshi duto duto kandi hariho n'ibiti birebire.

Iyi nyubakwa bayubatse biyumvira cane ku bibondo, kuko ahantu hose babona hoteza ibibazo bahashize utuzitiro tw'ivyuma dukingira kugira ngo ntiho azobe impanuka.

Inyubako ziri hirya ntiziboneka neza impande yazo hari igiti ikindi kilihino kibonekesha amababi gusa uruzitiro ruriko utudirisha duto duto, ariko na gwo nyene ruboneka igice gitonya.

Ikirasi kirimwo ikibaho n'imeza imwe itaboneka hose, ibihome hejuru hasa neza, kuko hasikujwe ibara ry'umuhondo, ariko hasi hasa nabi habonekako hashaja.

Inyubako zibiri zirafatanye imwe hirya iyindi hino ,ziriko Amadirisha meshi cane n'imiryango, kandi zifise utuzitiro twivyuma hariko n'imirongo yera miremire ikitse.

Itongo ryo kwubakamwo, iyo rihuye n' umuhinga azi kwubaka neza, araheza akaryubakamwo amazu menshi atandukanye, ashobora gufasha nyeneryo mu kugirango akoreremwo ibikorwa bitandukanye .

Isomero rigizwe n'ibirasi vyinshi, inyuma yaryo hari ibiti. Kimwe muri vyo ni kirejire cace. Hejuru habonekayo ibicu, hirya hariyo amazu afise amabati ashaje n'ivyatsivyameze imbere yayo. Ikibuga naco kiboneka igice gusa.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe bose bambaye umwambaro usa n'ubururu hasi hejuru ishati zera impande hari ibiti vyinshi bishoboka ko bari mu musi mukuru.

Imbuga nini ibonekesha igice kirimwo ivyatsi, hagati hashinze igiti c' ibendera ry' Uburundi, hari n' umuntu ahari, hirya inyubako ziboneka igice gitonya cane.

Umuhora muremure inkingi ziwugize zubakishijwe n'amatafari, Hanze hari ibiti birebire nabigufi, hirya hariyo ayandi mazu kandi mukibuga ntakindi kintu nakimwe kiriyo.

Inyubako nyinshi izo hirya ziboneka ziri kure cane iyo hino ibonekesha ikoma rimwe gusa imbere yayo har'igiti ikibuga ni kinini cane kandi hagati Murico ijuru riraboneka hariko n'ibicu.

Intango bakinjikiramwo imfungurwa z'abanyeshure ni zitatu hirya hari amadirisha abiri afasha kugirango imyotsi ishobore gusohoka abariko barakinjika ntibamererwe nabi.

Igihome kiboneka igice c'inyuma gicapuyeko imirongo ibiri. Umwe urakitse kandi urera uwundi urahagaze usa n'ubururu, amabati aratukura.

Iyo inyubakwa igeretswe kabiri ibwirizwa Kuba ifise igitarugwa kigizwe n'ingazi ziduga zija hejuru kugira ngo zifashe abagiye muri iyo nyubako yo hejuru.

Iki kibuga ni kinini cane kuko cubatsemwo amazu menshi afatanye ari hirya gose inyuma yayo hateyeyo ibiti no hino hari bibiri biboneka neza kimwe naco kibonekesha amashami.

Ikubuga c' ishuri kirimwo ibendera y' igihugu c' Uburundi hirya yaryo hari amasomero hamwe n' ibiti bitotahaye hino hari amashugwe y' ugwatsi rubisi.

Isomero ryubatse hirya mu kibuga rifise ibirasi vyinshi cane, ariko imbere yaho ntihasukuye neza inyuma yaho hari ibiti, kandi nta n'iyindi nyubako n'imwe iri mpande yayo.

Ishure ryisumbuyeb ryo mu Gishosha ryitiriwe Mutima Mweranda rirakunzwe cane kuko ritanga inyigisho ku buryo bwihariye iyo umuntu akeneyeyo ikibanza atagiye kare ntashobora kukironka.

Imiduga ihagaze imbere yinyubako zibiri imwe hirya iyindi hino zompi ziboneka igice co hejuru kandi impande yazo hateye ibiti

Gufata isanamu urikure cane si vyiza kubera ko hariho ibiba bigize ico kibanza udashobora kubona neza kandi nuwuba ariko arayiraba bika muruhisha kuko ategerezwa gukwega cane kugirango abone ibiriyo.

Inyubakwa z'amashure , imbere yazo hari umuhora muremure cane w' inkingi zisikuye iryera n' iry' ubururu, hagati mu mbuga hari ibiti n' ivyatsi kandi izuba ririko riraka cane.

Umuntu yafashe isanamu yizi nyubako yoba yarahagaze kunyubako yo hino hejuru kubera koyo ibonekesha amabati agace gatonya iyo hakurya ikaboneka yose nibiti biri inyuma yayo

Ikirasi gifise isuku ikwiye kirimwo intebe zitonze neza kumirongo ine ibanga banganywe hirya hari amadirisha abiri nurugi imbere hari ikibaho kiboneka igice nigihome cohejuru haboneka igice cubakishijwe amatafari ahiye

Inzu ifise igihome c' amatafari ishobora kuba yarahiye hejuru kumabati no mw' idari imanitseko ikinga co kuvuzako ikengeri hasi hari ivyatsi hamwe n' amashugwe ameze nk' amababi y' amateke.

Inyubako ifise uruzitiro rure rure utera uduga hejuru hamwe n' urugi gwirabura iboneka igice co hejuru kigizwe n' imirongo ikitse n' iyindi ihagaze iboneka kandi yera.

Umwigisha ari imbere y' abanyeshure ariko arabasigurira nabo bariko barumviriza badasamara kugira ngo uwugira ico adatahuye aheze amubaze hanyuma nawe amwishure gutyo batahe vyose babitahuye.

Ikirasi kirimwo intebe z'abanyeshure zitonze ariko nkenya. Impande yazo har'igihome gisa n'umuhondo. Amadirisha agizwe n'ama giriyaje, rimwe riboneka cane, irindi riboneka agace gatoya.

Ikibuga kirimwo ibiti vyishi, kimwe murivyo, kibonekesha imizi kandi kirubakiye, hasize ibara ritukura, impande yaco harabomaguritse ,hirya hari ibendera ry'idarapo y'igihugu c'uburundi.

Ibintu vyinshi biranikiye bigizwe n'impuzu n'ibipapuro bimwe bimwe biracafyeko ibindi biranditseko, bifatishijwe utwo bifashisha mu kwanikira ku migozi, munsi hariyo indobo isa n'ubururu.

Inzu yo hasi itwara ikibanza kinini gusumba inzu igeretse, kubera ko inzu igereshe ibamwo ivyumba vyinshi, kandi igafata ikibanza gito. Turakwiye kizijurkira.

Mw'ishuri haruyo abanyeshure bambaye impuzu zera imbere yabo hahagaze umurezi yambaye impuzu zera hejuru hasi yirabura inyuma yiwe hari ikibaho kinini cirabura hakaba n'umuco hejuru uzanana hanze.

Iyo umuntu afata isanamu yarakwiye kwegera icashaka gufata kuko arikure ntigiheza ngo kiboneke kandi uwuriko arayiraba nawe ntamenye ibiriko ngo arabe neza ashobore kubona kwari vyiza canke bibi

Iyi nzu uyiravye hasi ishobora kuba iterwa n'amazi bigatuma ikanya kandi bironona gose kuko haheze igihe kinini ishobora no gusenyuka beneyo bagahomba.

Inyubakwa iboneka igihome gusa nta rugi nta dirisha hariko umurongo wera imbere yayo hasi harasikuye hasa neza hariho n'ibendera ry'igihugu c'uburundi hamwe n'irindi rihagaze impande yaryo n'ibiti vyinshi hasanea eza.

Inyubako zibiri zibangabanganywe iyohirya ifise amashurwe imbere yayo hakaboneka n'imirongo ihagaze n'iyikitse kubihome vyayo. iyohino impande yayo har'igiti gifise amababi aboneka bukebuke.

Ehe mbega hantu heza harasukuye harasharije inyubako azisa neza vyose bimeze neza ni ukuri abantu bahakoze barakwiye agashimwe, kuko biyumviriye gukora ibintu vyiza cane.

Ikibuga kinini cane, hagati muri co hahagaze imodoka yirabura, impande amabendera abiri, hirya hari inyubako, zimwe zifise uruzitiro rwera, zikikuje kandi n'ibiti ku mpande n'impande.

Mu mbuga harimwo igiti kimwe hirya hari inzu ibonekesha imirongo ibiri umwe ushinze uwundi ukitse inyuma yayo hari uruzitiro rwera rukikuje izindi nyubako zitaboneka hamwe n'ibiti.

Isomero rirere rigeretswe rimwe rigizwe n'ibiransi vyinshi imbere yaryo hasharijwe n'ibiti birebire na bigufi, abanyeshure bambaye impuzu zera, bamwe bariko batera bagana isomero abandi bariko barataha.

Hagati mu kibuga hashinze idirapo ry'igihugu c'uburundi hirya hari inyubako itaboneka neza inyuma y'uruzitiro hari inyubako itarahera kubaka iriko ibintu bishinze bifasha abubatsi iryo bariko bararangura igikorwa cabo kugira ngo bagikore neza.

Inzu zi rihirya mu biti vyinshi hino hari ivyatsi bihagazemwo ibiti biriko amadarapo rimwe ry'ibendera ry'uburundi irindi ntiriboneka neza hasi harasikuye hasa neza.

Inyubako zikikijwe n'ibiti vyinshi. Hari izo hasi hari n'iyindi ndende igeretse kenshi, inyuma y'uruzitiro rwazo hahagaze amamodokari ashika kur'atanu.

Inyubako zibiri, imwe ibonekesha igihande c'inyuma iyindi c'imbere, iyo na yo ikaba ifise aho isikuje amabara yera, inyuma yayo hakaba hari ibiti biboneka cane, biri hejuru y'amabati.

Iki kigo c'ishure yisumbuye ya Mutima Mweranda gitumbereye mu Gihosha mu ntara ya Bujumbura, impande y'ibarabara riduga rihanyutse kw'ibarabara ryitiriwe uwa mirongo ibiri n'umunani Munyonyo.

Inyubakwa zibonekesha igice c'inyuma .impande hari umuntu yambaye impunzu y'ubururu ntijyahicaye abandi imbere yabo hari imodokari itukura impande yabo hari giti kinini cane gitotahaye.

Inyubako ndende, hasi hubakishijwe amabuye, hagati haboneka amatafari ahiye, hejuru hasikujwe ibara ryera, imiryango isa n'ubururu, amadirisha afise amagiriyaje y'ubururu.

iyi mbuga hino nta kintu na kimwe kihari hirya hari y'inyubako igeretse kabiri ifise imirongo yera iboneka imbere yayo hari ibendera ry'igihugu c'uburundi hari n'ibiti bigufi n'ikindi kirekire gifise urudome V hejuru

Abantu benshi bagizwe n'abagore n'abagabo bicaye mu kirasi kirekire cane kigizwe n'amadirisha atatu, muri bo harimwo uwihebeye Imana kandi umwe arahagaze.

Abantu bahagaze abandi bicaye, bamwe muribo bambaye umwambaro ubaranga ko boba ari abanyeshure, uyundi umwe yambaye impuzu zisanzwe, imodoka nyinshi ziri hirya yabo, amazu hamwe n'ibiti.

Kumesura impuzu nukwitonda ukanyukura ahantu hose hari ubucafu uhejeje ukayishira mumazi meza ukayirongorora kenshi gashoboka ugaheza ukayanikira ku mugozi ikumuka.

Ikirasi cubakishijwe amatafari gifise ibara ry'ubururu hanze hari ntebe idirisha riraboneka hamwe n'umuryango umeze nk'uwuguruye, ariko utuguruye gushika ku ka nyuma.

Ikibuga kinini cane kirimwo ibendera ry' Uburundi abantu bataboneka neza inzu ngufinya impande y' inzu ndende igeretswe kabiri igiti kirekire n' ibindi biti bigufi hejuru ibicu n' juru.

Ibihome bibiri bibangabanganwe n'ikindi co hirya kiboneka igice gitonya bisikuje irangi ry'umuhondo hariko inzugi zine zifise ibara ry'ubururu.

Hano mu kibuga hari inzu iboneka igihome aha hino hari n'iyindi hirya ifise ibintu bisongoye hejuru ku mabati womengo na amahwa impande hari ibiti mu kibuga hari umuntu ateragana muri ico kigo.

Ikirasi kirimwo intebe z'abanyeshure, inyuma yazo har'igihome kigizwe n'amatafari, kiriko umurongo ukitse ,n'iyindi ibiri ishinze umwe muriyo Uri mw'ikoma.

Iyo ibiti bitewe bikamara igihe kirekire biraheza bigakura bikabirebire bikongera bikavyibuha bigasatura ku buryo iyo umubaji avyikozeko akuramwo imbaho nyinshi.

Izi ngoma iyo ziriko ziravuzwa zisamirana, zerekana akaranga k'igihugu c'Uburundi, abantu bagaheza bakagitamarira, bakipfuza gushikayo kugirango bibonere ivyiza vyaho.

Igihome kibonekesha igice gitonya cera n'ahandi hari amatafari, kimaditseko ikibaho cirabura canditseko ikiranga misi c'ingene abanyeshure bazokurikirana ivyigwa mu misi itanu.

Kubaka isomero rinini rifise ibirasi vyinshi, kandi risa neza ni ibintu vyiza cane, kuko riraheza rigahurumbirwa rikakira abanyeshuri benshi, kandi abaryubatse nabo bakagira ico bahakuye.

Inyubako zikikujwe n'uruzitiro rwera inyuma yawo hatonze ibiti hari agatebe gateretseko indobo isa ndwatsi rutoto hamwe n'umuduga uhahagaze uraba ku ruzitiro.

Ikirasi kirimwo intebe z'abanyeshure ariko ni nkenya , hirya kugihome hakikujwe ibara ry'umuhondo amadirisha ariko utuzitiro tw'ivyuma kandi haragutse.

Mu gutegura inzu y'ubundandaji, umuntu ategerezwa gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo akingire ivyo adandaza mu gushiraho utuzitiro zose z'ivyuma kugira ngo abasuma nibaza ntibazokwinjire vyoroshe.

Inyubakwa zibiri zubakishijwe amatafari ahiye, hejuru zisakajwe amabati asa n'urwatsi rutoto, inzugi n'amadirisha vy'ubururu. Imbere yazo, hari ivyatsi vyinshi hamwe n'igiti.

Ibarabara rica impande y'inyubako nyinshi imwe n'indende iraboneka izindi n'ingufi uruzitiro rwazo hari ibiti hanze hahagaze imodokari zirenga zibiri.

Iyi nyubako ni biro, kuko imbere yayo haramabendera hasi harasikuwe neza hatewe n'ibiti hamwe n'ivyatsi, kandi bifashwe neza.

Iyo ikibaho ari kinini vyorohereza umurezi ,kuko arashobora kwandika ibintu vyinshi bitandukanye atagenda arafuta, kandi n'abaregwa bakoroherwa kuko bashobora gukwirikirana ,ivyaheze n'ibikiriko birandikwa.

Inyubakwa nyinshi iyo zikorerwamwo ibikorwa vya reta canke ibikorwa vy'amashirahamwe yigenga usanga imbere yazo hahagaze ibendera ry'uburundi kandi ryegereye cane ariko rino riri kure yazo.

Umuhora ku ruhande rw'ibafu ufise impingi hamwe n'uruzitiro vyose by'ivyuma muri wo hicayemwo abanyeshuri abandi barahagaze biboneka ko atacirwa bafise bariko arakurikirana.

Inzu ndende utera uduga, iboneka igihande gitonya ,uruzitiro rwayo ni rurerure cane, kuko hari izindi nyubako rukingiye, inyuma yarwo hari umuntu yambaye impuzu y'irabura.

Hirya hari inyubako zibiri zitaboneka neza kuko ziri kure. Impande yazo hari igiti, hino hahagaze imiduga myishi iri mu mabara atandukanye, hari n'umuntu ariko azica impande hejuru haboneka amabati y'indi nyubako iri hino.

Abanyeshuri iyo bahejeje ivyigwa barashobora kuja hamwe bakaganira uko vyagenz, uwatahuye kurusha abandi akabafasha kugira ngo ibikorwa umwigisha bahaye vyo gukorera muhira bagende babikore, bukeye bazoze babitahuye neza.

Inzu igeretse kabiri isa neza, ariko hasi har'ivyatsi vyinshi, hirya har'igiti. Imbere y'ayo har'ipano vyerekanako har'ikibuga c'umupira w'amaboko, ariko aha hantu ntihitaweho.

inyubako ziri hirya hagati yazo hacibara bararyibivu hino haboneka igiti kitaboneka neza hasi hari byatsi hejuru haboneka ikirere kigizwe n'ibicu

Abantu bamwe bamwe iyo barungitswe mu nama baraheza bakagenda bakisamarira bakiyumvira gusa amahera bahava babaha inama iheze, ariko aba barungitse bababaza icegeranyo bakabura ikinana kimwe baribo babwire.

Umwuga wo gukinjika ukurikiranwa n' ibitsina vyompi kuko mugihe ça none nta mukobwa nta muhungu bose ni bamwe kuko barashoboye ntaco umwe adashoboye gukora uwundi atokora.

Imeza impande yayo hicaye abantu, kuri yo hateretseko ibikoresho bitandukanye, insamirizi hari n'ikindi gikwega imishwarara y'izuba kugira ngo beneco bashobore kuronka umuyagankuba mu nzu .

Kwubaka bisaba abakozi benshi kuko hariho abarangura ico gikogwa hakaba hari n' ababahereza ibikoresho uwundi nawe akaba ariko araraba ingene ibikogwa biranguka muri ico kibanza.

Iyo umuntu agira atangure gukoresha igikoresho gishobora kumukomeretsa arategerezwa kurondera ingena yikingira, kuko atabikoze arashobora kumererwa nabi ku buryo n'umwuga wiwe awuhagarika, kubera impanuka.

Abanyeshure batatu bakurikirana umwuga wo gushona bambaye impuzu z'ubururu, umwe muribo ari ku mashini babiri bicaye impande yiwe barorera ukuntu ariko arabigenza.

Abanyeshure bicaye mu kirasi bariko basubiramwo ivyigwa bamaze guhabwa ikivyerekena nuko hariho abicaye barabana abandi urabona ko batariko barasamara bashobora kuba bariko baragerageza kubifata ku mutwe.

Kwiga kumenya gushushanya nivyiza, kuko iyo umuntu avyitayeho aratinda akavyiyumvamwo hanyuma akabikoresha mu gushushanya amasanamu y'ibintu bitandukanye bigaheza bikamuzanira akunguko mu kwisa sumamwo akaronka ico yikorako.

Abanyeshuri beshi bariko barakwirikirana icirwa mw'ishuri baricaye ariko umwe arahagaze imbere hari imeza y'umurezi iriko imashine nyabwonko yifashisha mu kubaha ivyirwa.

Abanyeshure bari m' ikirasi bariko barasiguriranira icigwa kugirango n' uwob' arimw' atabitahura can' ashobore kuja kurugero rw'abandi kugira nibakor' ikibazo bose bazomenye.

Ubuhinga bwa none bwo kurungika amasanamu kugikoresho cabigenewe kiba kimaditse kuruhome bakoresheje nyabwonko birafasha abanyeshure gukurikira kuko ibiba biriko biba biboneka batarinze kugira inguvu nyinshi cane.

Abanyeshure bari mwi shure bakurikirana icigwa umwigisha wabo ahagaze imbere yabo muribo harimwo abafise imishatsi mire mire ihinze abandi bafise imishatsi migufi.

Abanyeshure batanu bambaye itaburiya zisa n'urwatsi rutoto umwe aricaye abandi barahagaze bose bari impande yameza ateretseko ibikoresho biboneka yuko bikoreshwa mugukora ubushakashatsi.

Abanyeshure bakurikirana ivyigwa vyokuvura ibikoko benshi bambaye itaburiya zera, umwe yambaye agafukamunwa n'akajamutwe afashe inka kumugongo bariko barayikorerako ubushakashatsi.

Abanyeshure bariko bakwirikira icirwa co kubaza bambaye impuzu zubururu nubufuka munwa bafise kandi kubutebe buboneka yuko bamaze gukora hirya yaho hahagazeyo abantu babiri boba ari abarezi babo

Kwamamaza ivy’umuntu akora ni vyiza cane kuko iyo babibonye baraheza babikeneye bakaza bakugana nawe ukabibakorera neza, bakagenda barakubwirana ukabona benshi baguma baza kukwitura.

Abantu batanu bambaye i taburiya zisa n'ubururu umwe muri bo arunamye ku mugongo haboneka ivyandiko vyera kuri iyo yambaye abandi barahagaze bose bariko arakora imashini.

Iyo umurwayi yituye ivuriro abavuzi bakamwitaho arahimbarwa cane mbere n'ingwara igaheza ikagabanuka akumva ko ariko aratora ka mitende bagaheza bakamuvura agashobora gutaha yakize neza.

Ibarabara rirerire kandi ryagutse ribandanya, kumpande hahagaze udushitsi dutonze k'umurongo, inyuma hari ivyatsi, hirya hari ibiti vyinshi ,binyegeje inyubakwa ziri inyuma yavyo.

Abanyeshuri bakurikiranye umwuga wu bukanishi, bari mu mwimenyerezo wo gukanika imodokari kugira ngo isubire kumera neza bayishire mw'ibarabara igendagende, baheze babone ko bamenye.

Iyo umuntu afise ingabirano yo gushushanya, arashobora kwicara imbere y’imboneshakure agaheza agasubiramwo ivyarik’arabona, abicapura kuco yateguye imbere yiwe kimufasha kubikora neza.

Iyo abanyeshuri bakwirikiranye ivyerekeye umuga bategerezwa gufata umwanya ukwiye wo kwimenyereza kugira ngo umwuga wabo bazoburangure neza abantu bazokunda ibikorwa babakorera batarinze kuza baravuga ati umuntu ka naka araa tubesha nta vyazi ivyo yize vyose n'ubusa.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, umwe arahagaze, abandi baricaye, ibibanza vyinshi biragaragara. Icumba barimwo gifise umuryango umwe n'utudirisha twinshi hejuru. Igihome c'iryo shure gifise ibara ryera.

Ivuriro ni ryiza, kuko iyo umuntu akitswe n' amagara, araheza akaryitura, bakamufasha mu vyerekeye amagara yiwe, bakamuha n' impanuro yingene azobandanya avyifatamwo muri kazoza.

Iyo abanyeshure bakurikirana umwuga wo gukinjika bakeneye gutangura ivyigwa baraheza bakitegura umwe agafata ibi uwundi birya kugira ngo baze guhuriza hamwe batangure ivyigwa kumwanya wavyo.

Abantu benshi baricaye, bibonekako bari mwikoraniro, bafise ubukaye imbere yabo, umwe muribo arahagaze afise indongororamajwi kumunwa ariko aravuga.

Abantu bakurikirana umugaw'ubukanishi benshi bambaye impuzu z'ubururu umwe ni we yambaye itaburiya yera bari impande y'ikimashini kinini bariko barihweza ingena gikora.

Kwiga ivyerekeye umwuga ni vyiza cane, kuko ni yo ubuzakazi buraheza ugaca ingero ukibesha aho mu buzima ata muntu n'umwe ugiye gusega canke kwambambira ngo agufashe muvyo ukeneye vyose.

Abantu benshi bari mu nama baricaye, umwe arahagaze, afise icuma ku munwa c'indongororamajwi, ariko arasaba ijambo canke ariko arabaza ikibazo kandi bose bariko barakurikira.

Hino hari ivyatsi n'ibiti bigufi vy'ibisharizo, hakaba n'ikindi kirekire gifise amashami y'amaja hepfo yamaze kwuma, hirya hari inyubako. Imwe ibonekesha icuma gisa n'ubururu.

Abanyeshure bambaye kaki, umwe arahagaze, abandi barikugikorwa cogupima bamubwira ivyo bapimye kugirango avyandike kukibaho, umurezi wabo ari hirya ariko aritegereza uko babikora.

Iyo abantu bagiye hamwe kugira ngo bategure umugambi wo kwugurura isomemero, bari bakwiye kuraba ko ibikoresho bizokwir’abanyeshuri bazokwakira kugirango ntihagire umunyeshure yiga ahagaze canke akabura ukwabigenza kubera yabuze igikoresho.

Kumenya umwuga wo gukora ibirato bishasha, mu gihe ca none, ni vyiza cane, kandi birafasha mu buzima, kuko abantu baraheza bakaza bakabirangura, bakabijana mu masoko, bakabidandaza, bakabigurisha.

Kumenya gukinjika nivyiza cane, kuko bifasha uwavyigishijwe kumenya gutegura imfungurwa z'ubwoko bwinshi, bigaheza bikamufasha mubuzima, mukugirango y'isumemwo canke naho amenye gutegurira imfungurwa umuryango wiwe zifasha mukugira amagara meza.

Abanyeshure bari mw’ishure , inyuma yabo hari imashini yabwonko, imbere yabo hari umwugisha ar’impande yumwe muribo ariko aramusigurira ivyerekeye icigwa yatanze kuruyo musi.

Abanyeshure bariko bakurikiran' icigwa babirab' imbere yabo n' imbonesha kure, kuber' umurezi wabo yakoreshej' ubuhinga bwo kubirungika kugihome nk' amasanamu.

Iyo umuntu agomba gukinjika arakenera Ibikoresho bitandukanye, nkisufuriya, imbugita imidahara minini canke mitoya, inkwi canke ikintu cose atekerako, n'ibindi vyinshi akenera agaheza vyose akabikorana isuku rikwiye.

Iki kibanza gihuriramwo abakurikirana umwuga wo gukinjika, iyo bagomba gutangura ibikorwa, baraheza bakoza ibikoresho neza, harimwo amasafuriya, ibiyiko n'ibindi bakoresha kugirango baze gukorana isuku.

Ikirasi abanyeshure bahuriramwo basubiramwo ivyigwa bamaze guhabwa, kiba kiri ahantu hatekanye, kugira ngo bibafashe kwiga neza. kandi n'iyo umwe muribo agomvye kugorana, baraheza bakamusohora.

Iyo ishirahamwe ryifuza yuko abanywanyi baryo batahura neza ibiryerekeye riraheza rikabatumira bakaza bari beshi gukurikirana inyigisho zerekeye ibigize iryo shirahamwe nukuntu rikora.

Ishure kaminuza ryigamwo abasore n'abigeme benshi. Abarezi baho barubahwa cane kuko aba ari incabwenge; baba barize amashuri atandukanye, kandi akomakomeye kugira ngo bashobore kugira ubumenyi bukwiye bahereza abandi.

Abanyeshure bakurikirana umwuga wo kubaza bambaye isurubeti zo kwikingira bariko babaza intebe kandi bari mukuyimara kuko bayigejeje ku ntambwe ihanitse.

Abagabo bane umwe muribo yambaye itaburiya yera inyuma yabo haboneka igihome kigizwe n'amatafari hariko idirisha rifise utuzitizo tw'ivyuma hamwe n'urugi rwuguruye ariko atari cane.

Iyo abantu bateguye Inama, Imeza bakazitondeka nk'uwucapa ikwadarato, biraheza bigafasha abitaba Inama, gukwirikirana neza ivyigwa, kubera bose baba babonana, kandi bagahana ivyiyumviro barabana.

Mu kirasi hariyo abanyeshure bariko bakwirikirana ivyigwa, umwe arahagaze ariko arishura canke abaza ikibazo, inyuma yabo hari igihome cera hejuru utudirisha duto duto, umuryango uruguruye.

abanyeshuri bakurikirana iby'ubuvuzi bose bambaye amataburiya n'ubufukamunwa n'utujamutwe bariko bigira ku gishushanyo kugira ngo bashobore kubona ingene bazovura neza

Abanyeshuri bakwirikirana umwugawo wo kubarira ibirato bambaye umwambaro bose usa n'ubururu umwigisha wabo yambaye iyirabura ni yera, ariko arereka umwe muri bo uko yobigenza.

Iyo umunyeshuri, ariko ariga akaba afise amazi iruhande yiwe akaza aranywa dukeduke biramufasha cane kugumiza ubwenge ku gihe no gushobora gufata vyinshi bishoboka mu mutwe wiwe.

Abanyeshure bakurikirana ivyerekeye ubuvuzi barategerezwa kwiga bashizeko umwete kandi bagategurigwa igihe kire kire co kwimenyereza kugira ngo ni bashika ku kazi ntibazohave bakora amakosa ubuzima bw' abantu bubangamigwe.

Abanyeshuri iyo bariko barakora ubushakashatsi ni vyiza kwikingira, kandi bakavyitondera cane, kuko mu bikoresho bakoresha harimwo ivyoshobora kubononera ubuzima, ndetse n'amagara agahumana kubera ivyo bintu.

Inyubako iracabandanya yubakwa impande yayo hariho abubatsi barindiriye ko ibikorwa bitangura kugira ngo bayibandanye gushika aho izoba inyubakwa nziza cane isikuye.

Iki giti amababi yo kugice co hepfo yarumye, arakenewe gututurwa agatabwa hanyuma agaturigwa hagasigara amashami atotahaye igiti kigasubira kigasa neza.

Imbuga isharije irimwe ivyatsi n'ibiti bigufi hagati muri yo harimwo igiti kirekire amaje hasi kirumagaye birakenewe yuko bogituturira kugira ngo gisubire kuba neza.

Abantu babiri mwoyambaye i salueti ya kaki uwundi y'ubururu barikingiye ku mutwe no mu maso bariko bakoresha igikoresho cunga ivyuma n'ibindi.

Inyubako zibiri zibonekesha ibisakazo gusa, imbere yazo hateye ivyatsi n'ibiti bihasharije, hateretse n'intebe kugira ngo uwokwipfuza kuza kuharuhukira ashobore kuronka aho yicara.

Umunyeshuri akwirikirana ivyigwa yicaye imbere mw'isomero araruta uwicaye inyuma kuko vyose aravyumva kandi akabibona neza ico atatahukiwe agategerezwa kukibazo mwigisha.